Hakkiinni Abbebe Biqilihu Itophiyu olompikete gaamo ledo Tookkiyo ha’ri wote jawaate heewisamanno yee hedinohu dino, Babbaxxitino qorowote malaattara horonsa maati?

Manchu beetti tenne alamera hee’ranno wote umosi babbaxxitno jaddonni, dhibbinninna woleno tenne labbanno jaddonni hojjinnino ikko mitteenni gargadha hasiissannosi Manchu.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Konni korkaati, ayeeno hatte ogimma gobbaanni ikkino manchi hasi- issanno qorowo assikkinni woy gargadhinanniricho qixxeessirikkinni eiro iillitanno jaddo hoolate uyinanni balaxi qorowo sokkaati.

Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbara quchumira assinoonni heewora qixxaawote aana hee’reenna hasiis sannokki hellee dhibbi amadinosi, Lame kalaqamu bushshu hoshooshama wolquwa giddo gobbankera?

Buuxote Safaraano Gufo garunni ofollase Borrote malaatta hasiissannowa eansa Fidalete jawishshi hasiisannowa woramasi Fidalla garunni borreessamansa Hedote albi gedeno agaramasenna Assaawe garunni xawissanno qaalla horonsi’noonni gara.

Tene misile aanna la'neemohu quchumu gido ikasinna quchumu gidono Manu sidaamunita budu udano udirenna budu amaxo amaxe leelano hattono babbaxitino hodhishu uduunichuwa leelitano.

Haqqubbanna babbaxxitino dubbuwa bushsha agarte amadatenni sa’e xeenu dhaaddotenni baattote aana ganatenni bushshu hoshoos hama batisannokki gede gargartanno, alaxxe koo teete taalloonye buuxatenni meentu ikkadimmanna dan?

Tini misilete aana leeltani noonketi motoore woyi xexerisu darguni darga masse iilishanoha ikanna manaho tee yanara lowo kaaloshe asani egenamano.

Tennerano qara naqaashshe ikkitannori Selaaminna Ardi labbinori isewiinni afan- tannoreeti Tennerano qara naqaashshe ikkitannori Selaaminna Ardi labbinori isewiinni afan- tannoreeti.

Addi addi garinni sidaaninchu mini aana biifinse loonsooni gari leelishanori lowonta illete laete baxisanno isi leelanno base leelitanno dooga loosantinno gari lowonta danchaho

Isayyo Borreessa Biddissa Caatenna sijaaru araado iillishshanno mitiimmanna hattenne mitiimmara mala ikkannorichi aana qixxeessootto assaawe kaima assite halaalenna hayyo horonsidhe xawisse borreessi.

Kuri adawu agaraano misilete aana la`neemori adawu agaraano ikite albaani heere quwiyna aaninohu insara albisaancho ikkana insa isi yiita sumuu yitano.

Minu aana leelanno addi addi horo mannu mimitinsa ledo miteeni hasaawani leelanno isi giddo leeltanno wonbarra loosantinohu addi addi uduunichiniiti

Babbaxxinohu yannate ledo xaadinse loonsonihu tuqu xaadoshi heeranno kunino daafuru noyikkiha horo aano mannaho xini base xa babbaxxino dirama filime loonse worrenna mannu dirisire adhanote.

Tini gittaarete, gitare huuru aanno uduunichi gido mitete, gittare babaxinno darga horonsinnani, lawishaho siriba siribitanori, faariso faarisitanori horonsidhanno, kurino dancha huuro uyitanonsa gede asite qinesite horonsidhamno

Tinni gide midanonna gantano maashineeti. Albi yannara mannu gide haantotenni mide kutunni ganannoha ikanna xaa yannara kayinni tekinolooje woyeesite fushiteenna Manu daafirikinni maashinete ga'nano.

Dikko diki'nanni mereersha kone assine agaroninna assine qooxeessa biifinsonni gari lowo geeshsha injinoe mannu duna dunasi afe marre calla hidhano gede injo kalanqonni.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori dinnichaho. dinnichu aannonke horo maati yinummoro sagalimmateno hattono qaamattoteno horo aannoho yaate.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori caaleho ofolle caamma hayiishshanni noo beetto ikkanna kuni caamma hashsha loosoho.

Konni nni saeno mitte daga woy gosa babbaxxitino qixxaawora woy ayyaanira calla badatenni horoonsidhanno uduunni hee’rannose, Manchu beetti hiikku mu’rote dani dhibbisi hurora ikkannosiro afate?

Kuri misilete la'neemori maalu saadatewiini afineemoha ikkana waajjo udirinohu woyi hiranoho woyi gafe intayi gede asse shiqishanoha ikkana ku'u kaayini hidhanoha ikkasi leelishano.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori madadunni worroonni sagaleetinna mannaho. tini sagale maaho worroonnite? ayi itanno?

Hakkiinni Abbebe Biqilihu Itophiyu olompikete gaamo ledo Tookkiyo ha’ri wote jawaate heewisamanno yee hedinohu dino Hakkiinni Abbebe Biqilihu Itophiyu olompikete.

kokonne darga wonbarete aana sagale nooha ikkanna, tini sagaleno saa'ne daabbote aana worroonnita ikkitanna daabbono lamete, albaseenni hige sha'e xorshi'nanni birciqqo no, hattono waa anganni laasitike no.

Mannu angasanni amade leelanno adidi addi siqquwa loonsoonihu addi addiriniiti insa uddirre leelanno uduuni loosaminno gari leelishannori lowo geeaha danchaho

Tenne maashine loonsooni uduunichi leelishanoei yanaasincho ikkino addi adfi garinioti mashi giddose addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo manchu wolqqani loonse dandiinanikire mashinete loosa dandiinanita kultanno

Niwaawe Aanete “Xagicho” yaamamanno uminni uyinoonni umi gafi niwaawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne seekkitine ha’runse, Aante noo malaatta giddo mitte anga callatenni loosanno malaati?

kowicho mannu nookki wombarra maa loossanni noote ? minu maa loonsanniho mayirano biifannoho togoontanni ? mineho buurroonnihu hiitto kuulaatikka ?

Ledoeno, babbaxxitino ogimma ledo xaadooshshu noonsa keeraanchim- mate agarooshshinna qorowubba Ledoeno, babbaxxitino ogimma ledo xaadooshshu noonsa keeraanchim- mate agarooshshinna qorowubba Ledoeno, babbaxxitino ogimma.

bebe leellishinno worbimmanninna jawaantenni egennamasi qaccetenni qaccete geeshsha hala’litu bebe leellishinno worbimmanninna jawaantenni egennamasi qaccetenni qaccete geeshsha hala’litu bebe leellishinno.

Dubbu aano horo horo maati tenne basera leelanno addi addi haaqu dani afirino horo woyi aano horo maati kuni qoxeesi hiitooho

Bushshu lowo xeeninni ganame cancanamironna wole bayicho ha’riro loosi’nanni bayichi dancha guma hoogara dandaanno Bushshu lowo xeeninni ganame cancanamironna wole.

Baadi xagga uyiotanno adddi addi horo maati baadi xagga loonsanihu mayiiniiti ise worre heenooni basera leelanno addi addi uduunichu su'mi maati

Irshu ledo xaadooshshu noonsa assootubba baalanti kalaqamu bushshu hoshooshama lexxitanno gede assitanno Irshu ledo xaadooshshu noonsa assootubba baalanti kalaqamu bushshu.

Misile leelishani noonkeri haanjuude illete la`ate baxisawore babaxitino muro woyi laalcho la`nani hee`nomo yaate kuri giddono sa`e sa`e mina nooti leltawonke.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Luphi yitinonna roggete darguwa saadanna mannu kisannokki gede assatenni haqqa kayisa Luphi yitinonna roggete darguwa saadanna mannu kisannokki gede assatenni.

dancha gede biiffannoti su'mase ceichote yinaniti haqqichu aana ofolte duuchu dani kuula afidhinoti badheseenni haanja kuula afirinori noowa la'anni no

Tenne amaale’neno jeefo iillishate lamunku fayyimmate ogeeyye uyitanno’ne malanna addi addi xagga garunni horonsi’ra qara coye ikkinohura hasatto’nenna qixxaawo’ne gobbaanni ilantanno ooso gargadhate injaawa hayyooti.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manchu maa adhe harani no?anga maa amade no?

Rosaano, aante shiqqinoti nabbanbanni niwaawe, mittu woradi fayyimmate agarooshshi ogeessi mittu olliira ila ayiddira assino hasaawaatina nabbabbeMaatete Quwishshi Lao Meyaa labbaahu keere galtini?

Lagame barahu woyi moola gamojame baatto labbanni no tenera baatto hoshoshattanokki gedenna baatto albini roore guma uyittano gede assate hayyo giddo mite hayyoti.

Buna lukichu ille lawanoha buna siinete xorshitani no kuni buni hiito asine ganfeena maana maa karsineena ganfi woyite me`e sate keeshi.

Baattote aanna duuchu Danni muro no. Tinni muro addi addi horo uyitano. Tenne muro su'mi haxaawichote. Tenne haxaawicho bire manni saamunnimma uduunu aanna rige horoonsirano.

maricho asitanni nooreeti ooso? mayiiraat gamo gamote ikkite uritinnohu? alibansaanni nooti beetto maricho amadde no? badheensaanni leelannohu waaju zeero lawanorich maati?

Gaamote beehantine malaatta kaimu malaati ledo mimmito lab- banno gede assitannorenna baxxitanore xawisse Gaamote beehantine malaatta kaimu malaati ledo mimmito.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? manchu kuni hiikko loosannohoikka

Roorenkanni loosi’nanni baatto aana bushshu hoshooshama iillishshan- qarri giddo loosi’nanni baatto bushshi lalaqamu akata soorranno Roorenkanni loosi’nanni baatto aana bushshu.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni qolle Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori hodhishshu kaameelaati kuni kaameeli basetenni base sa"ate lowo horo afirinoho.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini intanni chipiseeti maa assinanni hee'noonniteiikka

Tinni laallo gobayidi gobara afantanno tenne laallo mannu sagalimate horoonsirano tenne laallo su'mi maati? Laallo wore amande hee'noonni uduunichi maati?

Kuni lelano darigi rosu mine ikana kooni rosi mini gidonni afanitano rosano babatitino darigini daginore ikana rosani nohunu ga’a goba amadanoret

Lame anganni xawinsanni malaatta giddo konni woroonni noore leellishatenni xawisa dandiineemmo: looso koatte sagale heewo shae daabbo farsho, lishshanno malaati hiikkonneeti?

Beetto udidhe biife uurite nooha ikanna tinni beetto udidhino udanno mayine woshinnanni? Udanote dannise hiittooho? Beetto angasera wodhite noohu maati?

la'neemeri kuri mini sadaati. uyitanno horono lowonta jawate. giddonsanni buuro, ado, buribuxxonna woleno konne labbannore afira dandiinanni. saga'litannohu hayisonna babbaxxitinno muro horoonsidhanno?

Kuni hiratena hidbate amagnoti leelanno darga ikana mannunno haamatena gamba yee leelanonna afamano dargati kowichono babaxinoricho afira woye dikiran dandinanni?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni lelawo uudunichi su'mi maati? mayi horora iikanoho? isi danasi hiitoho?

Amaare Ayyaalo Assoote Nabbawe Huwata Rosiishsha Mite Aleenni shiqqu kiiro kaima asidhe aante noo xa’muwara gari dawaro Itiyophiyu malaatu afiinni xawisi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni danu danunkunni woroonnitti maatti?

Kuni mannich coyiranina hasawani nootae bundhana isono duuchu Mani maca tuge maccishanni noo geedena Kuni mannichino egenabinoho woyi maca fuliniho?

Qubbichu malaate horoonsi’neemmo yannara sokka sayinseemmo man- chira albaanni dhaawate uurranke buuxa noonka Qubbichu malaate horoonsi’neemmo yannara sokka sayinseemmo man-.

Hasi'ni gari budu uduune gombe sude uyine jajjabbuha ikko shiimaduha ikko baalunkuha biifinse gunde mannu daaye hidhara calla worooni horo lubbora baxisinoe.

Tini beeto uddidhinoti budu uddanno marichi budia ikkase xawissanno goowisera wodhite noo seesu worqe loosantino gari hiitooho ise uurite leeltanno base hiitoote

Iibbinore giddo worre qiidanokki gede amaxate worooni uduunchoti kuni su'mase farimujete yinannite ise loonsonnihu mayinnitiro buuxano hooguummoro iseti horose fakkanate.

Gobbankera afantanno ama'nuwa giddo mitte ortodokise ikkitanna tenne ama'norano babaxitinno ayyanna ayirnsanni barri noonsa kowicho leeltanotino iset. Kurino adawu agarano ikkitanna babaxitinno giibbo ka'laqanturo gargartanoret. atino ayirinsanni ayanubba kuli?

Kuni ganiba yee lelanohu gobayidi sada gido abooma yaateni woshamanoha ikana heranohuno balete gidoti tene balle gido bara woma keshanoho.

addi addi manni daye hawaasi quchumi giddo nooha sumuda daa"atanno ikkollana togo biife sidaamu uduunne uddire noohu kuni manni danchaho

Mittu manchi aye woteno dhiwame mine afi’ri xagicho adhiro wajjo dinosi Mittu manchi aye woteno dhiwame mine afi’ri xagicho adhiro.

Afuu Jirte Maahoyyaancho, Hi’naanchonna Xa’maancho Qaallanna Qaali suudda Biddissa Woroonni shiqqino maahoyyaancho, hi’naanchonna xa’maancho coy fooliishsho giddo qaallanna qaali suudda horonsidhe fooqa darga wonshite dafitarikkira borreessi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni me''e mannaati dana hiittooreeti badhensanni hige noori maati

Manu ganba yee mimititinsa ledo booharanni leelanno basera addi addi uduunichi loosaminohu manni ogimaniiti tenne basera leelanno mini maate ganba yite heerate lowo horo aanno

Qaallate Egenno Reekkisaanonna Amadisiisaano Qaalla Qummishsha Reekkisaanonna amadisiisaano qaalla yinanniri coy fooliishshuwa mimmitu ledonna guffa mimmitu ledo xaadissannorenna mereeroho dagganni amadisiissannoreeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni moichchi su'mi ayiitti? Danna maa lawannoho? affo hiitto ikke nooho? Mama uure noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Xullo mayi ume fushirinotte? iimasenni hige noori maatti?

Borreessate Bude: Ledote Malaate Qummishsha Ledote malaate horonsi’nannihu: mitte xaphi yitino hedo uyni gedensaanni qolle tittirsha aate, saate kiirotenni borreessinanni woyte saate daqiiqunninna daqiiqa sokondunni badateeti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni rosu mini maatikka buurroonni qalame maatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maashinete. maashine tini gide murtannote. hattono babbaxxitinoaashine heedhanno.

kowiicho noohu lowontanni biifanno shaana ikkanna, kuni shaanino itate ille hanjire nooha ikkanna, konne shaanano masimarunni loonsoonniha ikkanna, yannano soodo labbanno.

Tini misilete la`neemoti mini miila ikitanna gashaaninna gashaama qaqullensa adhite milimilote fulte lame labawohana mittoe meyaa qaaqo adhitino miteeni onteho.

Tinni birciqote gido woroonni agatto addi addi laalo huuncine loonsoonnite. Tenne agatto mannu sagalimate horoonsiranote. Tenne anganni woyete lowo geesha coomitanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwa wodanchatenni nabbabbini gedensaanni Itophiyu malaatu afiinni dawarre, Wogate uduunnuwankeno ikko woloota wogate miinja seekke ama?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Borro meu qaalinni borreessanitinno? isenno mayiittanno?

Diraamu leelle kairo, xaphoomunni shiqino diraama lainohunni xa’mo shiqishatenninna hedo aatenni hasaabbe Diraamu leelle kairo, xaphoomunni shiqino diraama lainohunni xa’mo shiqishatenninna hedo.

Wole widoonni, mannu kalaqinohu( wiinamunnihu) bushshu hoshooshama yaamamannohu mannotu assitan- nohu babbaxxino assotinni kalaqamannoho Wole widoonni, mannu kalaqinohu( wiinamunnihu) bushshu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Sayiinnette aanna mayiinna mayi noo? hiisinaniho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori adawu agaraanootinna dagate daga massitanni no?

mannu babbaxxino garinni loose haqqete laalcho gotti assanno hayyo giddo mitte yannate dagginoti laastikete woyi birqaadete worre haqqe kaasate iseno minu giddo lossinanni garaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini mayi saaxinete? kiiro me'e ikkitanno? giddose may may noo?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori wedellicha beettooti. kuni beetti mayiira uurrino? massanni no? uddanosino maa xawissanno?

Laggu kuni leelanno base woyi qooxo mamaati konni laggi mule leeltano kinna uyiitanno horo maati isi mule leetanno muro uyiitanno addi addi horo maati

Borroteni fushshinonni maxaaffa, Addis abbebu eote biiro sorisiisancho eo gamba assate hayyo abbisiisanore affidhe gibbu yittano umi sokka layinkiti kalqete baanke yannate geeshshira murte wortino qorowo albaanni daddalu baanke albaani looso hanafate noonsa woxu bikka wonshittara

Kunni qooxeesi leelishannori addi addi garinni loosanti minna leelishanno tenne base giddo addi addi seesu uduuneno biifanno garinni loonse worooni

Mannu baadiyye agure quchuma calla higge daana la'nanni hee'noonni quchumate loosu injo lowoti heedhano daafira ikko owaante hasiisanotta baalla affi'nanni daafira ikko fiine buunxonniri nooha dilawinoe heeromero borroteni shiqanonka heeri.

Suqe tini shaqaxe woyi duucha uduunu dana abbine mittowa worenna mannu hasiri garinni daye dodhe adhano baseti hira hirtanni nooti meyi beettoti, meya beettono daddalo seekkite dandiittano.

Baadi- yyete meyaati labballunni ledo taalo baattote annimma qoossonsa agarsi- isa dandaa Baadi- yyete meyaati labballunni ledo taalo baattote annimma.

konne darga saa gadhe nooha ikkanna, tenne saa danino roore raga kolishsho ikkitanna, umosenna sa'e sa'e mito darga waajjote, ise badheennino haqqete huxxi no.

kaameelu manchi beetti lowo yanna haranno doogo shiima yanna giddo masse iilishateno ikko, kola kaa'lannoha ikkanna kaameelu nookki yannara mannu hodhishshaho maa horonsiranni saino?

duuchu dani agtatto noote giddo shota agatto worranniti saaxine kkirose ontete aleenni ikkitannoti giddose lasilaassa amadde mimmitu aana dirre worroonnite

Beete addi adire loosani leeltani noo base hiitoote angaseni amadde noo addi addi daddalu uduunichi loosaminohu mayiiniti ise uddidhe leeltanno uddanno hiitoote

Qorophote anjenni jaddo iillitara dandiitanno dargubba giddo shoole Itophiyu malaatu afiinni xawisse Qorophote anjenni jaddo iillitara dandiitanno dargubba giddo shoole.

Qixxaawosi xintantinohuno, rosaano nabbawatenna borreessate hiitto assite rossannoro, rosa hiittoonni kalanqennitanna hagiirsiissannota ikkitannoronna, rosu mini assootubba roso hiittoonni jawaachishshannoro xiinxallote safo aanaati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mixashsho mayiinni loonse seessinse woroonni?

Itiyophiyu adawu gargaraano gaamo giddo mitto ikkitanna loosinsa kaaynni doogotemannunna hodhishshu agaraanooti. Lamu doogote aana uurrite millissanno hodhishsha agarte no.

Dawaro’ne Itophiyu malaatu afiinni woy qubbichu dalenni xawisse Dawaro’ne Itophiyu malaatu afiinni woy qubbichu dalenni xawisse Dawaro’ne Itophiyu malaatu afiinni.

Kuri amanyootuwa uurrinsha horoonsidhannonna horo uyitanno uurrinshu gid- loossanno miilla mereero hee’ra hasiissannonsanna ayirrinsara hasiis- sannonsa amanyootuwaati Kuri amanyootuwa uurrinsha.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini intanni sagale labbannoti maatikka

tini misile leellishshannorichi daddalu gara ikkanna daddaloho yaa mayyaate yinummoro mittu manchi hidhinore birra rirfire qole wolu manchira hirannoha daddaloho yine woshshinanni.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? farashshoho maa hogombeenna nooikka koiicho xa tenne yannannini intannireetikka ?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Konni aleenni assitini la”ate niwaawe garinni aante xa’mantino xa’mora Itiyophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye.

Mancho uurite noo base hiitoote ise goowise aana wodhite noo seesu uduunnicho loonsoonihu mayiiniti mulese afantanno addi addi haqqe uyiitano horo maati

Xagicho adhineemmo yannara akime ineemmokki gede kultinonke sagale woy angeemmokki gede kultinonke agatto adhinummoro qar- diabbitanno Xagicho adhineemmo yannara akime.

Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbara quchumira assinoonni heewora qixxaawote aana hee’reenna hasiis- sannokki hellee dhibbi amadinosi Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbara quchumira.

Egenshiishunniti horosi mannu hidhanorenna looso hasirate egenshiisha egenshiisha fushinnanniha ikanna konni egenshiisha maaho fushinoonniho? Egenshiishu aanna leelanohu maatiro xawise kuli?

Isayyo Borreessa daftaransa fante la’anno gede assatenni jawaachishinsa. Lamente lamalara Rosaano hedde kultannohere haa’rinsa. sa’ini niwaawe umi mayyaannohoro qaage kulanno’ehu ayeeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini muuze maa assitannoteikka leinotenniso burateikka

Kuri lainnanni manni mitu badhete mitu albaho mitu kicete babaxitinno misilenni malatisirinno. konne togo mayra asidhino yiniha ikkiro uminsa budi garinni mitu mitunku malatira tiro noonsa.

Dicooretenni seesiinsoonniri leellanno. Lawishshaho soofu wombare, awawu, hattono shae lophi assine loonsoonniti, qooxeessisera biinfilleho addi addi daninni seesiinsoonnirichi lrellanno. Sase soofu barcimi leellanno.

Misilete aana la`nani heenomohu tini sagale duucha nooha ikana roore yanna tene sagale adhamino manira biffete yine qixeesinayiha ikkana sagalete dani duucjaho.

bununna sagalete mine lawannowa dancha gede assine biifinse worroonni barcimmanna mulesi afamanniohu haqqicho laastikete worre lossinanni hee'noonniti hattono woluri no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? danna hiittoho? su'ma maatti yinnanni?

Birciqqo uyiitanno horo maati ise loonsoonohu mayiiniiti ise leeltanno base hiitoote mulese leelanorichi maati isw noo hijaari hiitoo garinni loosaminoho

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini babbaxitinno hayyonnni seekkinoonni zambeelle hiiissiinnannite

Isayyo Borreessa Biddissa Rosiisaanchikki okki aannohe uyitannohe lawishsha la’e ka’e maxaafikkira nooha giraafete qiniishsha dafitarikkira galchidhe, maatete quwishsha lainohunni shiqino hasaawi niwaawe hedote aante agarte fanu dargira borreessi.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’newiinni uyinanni’ne lawishshi garinni aante noo malaatta horoonsidhinanni Itophiyu malaatu afiinni coyi fooliishshuwa loose.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? tini hiitto uduunne uddidhe noo manchooti mayra uurrite nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Tinni daga mayinitte? maa udidhe? maa assitanni nooreti?

Misilete aana noohu mine ikkanna, mine mannu ikko uudunu heeranowati. Mine mi'nine hee'nanihu babbaxinorini meesaneti keere agadhateti. inisano:- xeena, arisho ,nna qiida lawanoreti.

Mittu Dani uddanna uddidhe seennu rosaano calla Gamba yite leeltanno. Baalanti rosaano uddidhino uddanna uddidhe noo uddanna duumete. Leellannowino rosu mineeti.

Nabbanboonni Mommoddo Xawadu garinni daqiiqi me”eho? Woroonni shiqino xawishshi giddonni irki’raano xaadisaanora (qaali- suuddara) gara ikkitino hedo hiittenneeti? Aante shiqqino hedo giddo guuta xaadisaano qaallara gara ikkino xawishshi hiikkonneeti?.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu afooho maa wodhe? maa udirre? angatte maa amaxxe noo?

Maashinubba tini maashine babbaxxino looso loosate lowo horo uyitanni afantanno maashinubba horonsira lowo geeshsha danchate shiima yanna giddo lowo looso loosate kaa'litannote

Tini doogo ikkitanna mannahonna saadate hodhishshaho horonsi'nannita ikkitanna tini doogi mama afanttanotero qoleno marchchinni loonsoinnitero xawisie? Kuni xullote ofolle noo manchchi marchcho assanni nooho?

Kuni kaayiini quchchuma ikkanna qoleno hashsha ikkanna Kuni laneemmohu mittu kaameeli caabbichosi caabishiranni haranni nooha ikkanna mittu kaayiini doogo ka'aanni noohu hogowo hogowe haranni no

tini ingilizete afiinni borrreessinoonni borro mayiitannote? tenne sau yannara linked in akkawunte mayiiraati woxe hirtuhu? linked in akkawunte hira gawajjo afidhanno?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini bulle labbannoti maatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ko"attete. tini ko"atteno lekkanke gufichu gane gawajjannonkekki gedenna biinfilleho kaa'litannonkete.

Base gangalattote base ikkittanna mannotu shaqqado dimbissanokki agatto aganni no tene basera mannu horo hagiidhino tene basera yanna saysansanni yee adhoommo.

Qunqumado shaana qunqumadu shaani kuni manaho lowo horo aanoha ikanna lawishshaho la`numoha ikiro qaamatote ganffe calichosi itateno ikko babaxitino horonsinani.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini gumma intanni laaloti ? mayra lea hoogginoikka

gobbankera babbaxxitino qoqqowu mootimma nooha ikkanna insa giddonni gama qoqqowo riqibbino siccuwa doogote qaccera worre hee'noonni badhensaanni hige kameelu no

tini misile dubbu saada leellishshanno insano su'mansa doobbiichoho yinaniri lamu mitteeni hadhanni noota qolteno geeshshannsa jajjabba ikkitinotanna mittu roorannota xawissanote

Tini inttanni sagale ikkanna tenni sagaleno timanna shaana ikkana tenne sagaleno loonsanihuni qole kaeenttinni buleete tima ikkanna qaamattono shaanaho lamenkkare woroonihu waajurichchi maatiro kuli?

Qoonqote Tuqqo Qaale moom loom ron yin meesh sho mal leem hun gug guuf fan mac ciish shoom yaa chi shan ril yir san nok.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kaameelu mamira haranni nooho? doogotte qaccera beetto maa wodhittinno? isenno hiitto ikkitte nootte?

Bunnu itophiyu gobara e'eote buichora badhate miqicho ikasi qaangannita ikitanna konni bunniti horosi maatiro kuli? Konne bunna xorshinoonni uduunichi maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? borrotte tiro noosete? Mayiittanni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Konni su'mi maati? hiitto assine woroonni? marichi aanna worrenna nooho?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Konninnino sao, gobbanke baxisannonna faayyiccuo kalaqamu ofolla noosete Itophiyu Malaatu Afii Roso Konninnino sao, gobbanke baxisannonna.

Abbebe Biqilihu hakkiicho Tookkiyo maaraatoonete heewora shoollayina mitte gobbanni fultino lamalayina honsu heewisamaano ledo dirami Abbebe Biqilihu hakkiicho Tookkiyo maaraatoonete.

Jawanu buni mannu hasiranoho ayee woyteno kone mannu mineno gafirano loosu baserano gafe hire woxe gamba assirano doogo giddo mittete.

quchumu giddo dancha gede biiffanno base loonseenna mannu itanninna aganni boohaaranno base addinta danchate badhensaanni hige wole minna noota anfanni

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manchu kunni mayiana offolino? maa uudire no?maa la"anino? albasini arichi no?

Kuri ogimmate golla giddo meka- anike, haqqu looso, siwiilla, oofaanote, minnate loosiranna xaadooshshu noonsa loosira loossanno ogeeyyera loosu aana assa hasiissannonsa qorowo lainohunni balaxxe qajeelsha adhitanno.

Hattenne yannara Reekkote Mangiste Chaartere murcine murranni waro Dagate Riqiwamaano miila ikke hawamannokkiha dhaggete sumuda wore sainota muli yanna dhagge kultanno.

Tinni maate mitto danna udidhe no. Udidhe noo uduunnino faashine ikasi leelishano. Konne uduune wo'ma woyeete udi'nannihu jilo heerironna ayaanu baraati.

Tinni muro mannu kaaseenna fultinote tinni muro dikko fushine hiratenna sagalimate roonsi'nannita ikitanna qoleno faafirika eesine huuncine shotta agatto loonsannita ikitanna tenne muro su'mi maati?

ikkino daafira, mittu manchi min- inni hanafe konne babbaxxino manni ledo sumuu yeenna afame hee’rate kuni manni danchaho yee adhannonna mitteenni sumuu assannonsa amanyoote afanna loosu aana hosiisate qoodinna agarooshshi noosi.

kuni gidu giddo mitte ikkitinoti gaashete yine woshshinani gide ikkitanna, iseno buddeena ga'nateno ikko timano ga'nate kaa'litanno yaate ,laaltanni noote.

’ra: Coyi’ra Biddissa Tenne lamalara shiqqinori lamenta kiiro giddo mitte doorte marro marro qolte nabbabbe amado huwatitta(o)hu gedensaanni kifilete qaalunni shiqishi.

Qaalisuudda Qaalla a diamadanno diamadanno b agartanno agartanno c fayyimmanke fayyimmanke d giggiltanno giggiltanno e tareessitanno tareessitanno Lawishsha Qaalisuude Babbada abbitanno abbitanno qaale saleedu Taqa Looseemmo aana borreessinani?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Meentu maa udirre? umoho maa wodhe nooreetti? insa mayiinire ikkansa xawissanno?

konne darga noohu labballu ko'atte ikkitanna, tini ko'atteno lowontanni biifado ikkitinoti nooha ikkanna, danaseno waajjonna kolishsho giddose amaddinote, maasaruno kolishshoho.

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamalara nabbawate shiqqino niwaawe huuro fushshitinikki, mommoddo nookkiha qoonqote woffinatenna gottinate agartine borrote malaatta worroonni garinni hojji hojjinni rakkine suwissine nabbabbe.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kuri duunnoonniri maati mayinni loonsoonnireeti

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho mannu daabbo muranni noona mayraatikka

Mannu ilete biinfore lowo geeshsha hasiranohura saate saate agarte haarore loosanno tekinoloje tene harunsano manni lowoha ikka hoogirono horonsiri manni jaware afirano.

Lawishsha nerse, fayyimmate kaa’laano, laaboratorete loosaas- ine, raajete loosaasine, xagicho hirtannori w k l Lawishsha nerse, fayyimmate kaa’laano, laaboratorete loosaas- ine, raajete.

Kuri ofoltinnor rosaano ikkitanna callu callu ofolte fonqolo fonqolantanni noo gedenna mannotuno insa daa"attara dagginnore ayirradda qoqqowu giddo babaxino uurinshi giddo loossannoret.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu kunni ayiitti? mama ofolinno? Maa udirinno? loososi maatti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu kowiicho maa assanni noo

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini elekitiroonikisete gidddo mittete maatikka su'ma

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mashiine maa loosannotte? giirate gede ikke xoxanni noori maatti?

Hakkiinni mudhe kae dodansho rosiisi’ranni keeshshi gedensaanni hatta yannara olanto mimmitu ledo assitanno heewora maaraatoonete beeq- Hakkiinni mudhe kae dodansho.

Kuni halaadu ijari mamaro loosaminoho? Kuni minamino ijari mayi horora horonisinaniho? Kuni leleano ijari mama minamino ijarati? Kuni ijari gidosi mere amadino?

Tinni addi addi superimaarikeetete afantano coomitanno sagaleeti tenne sagale faafiriku loossanota ikitanna loosanno woyite babbaxitino muro ganba ase ikanna tenne sagale mayine woshinnanni?

Kuri biifinsenna seesinse minnonni kifilla, biifanno haqqe, itiyopiyunna qoqqowu cicci noowi kuni rosu mine ikkasinna egenno afi'nanni darga ikkasi leellishanno.

Misile aana la’inihu qorowote malaati xawisanno sokka xawisse Misile aana la’inihu qorowote malaati xawisanno sokka xawisse Misile aana la’inihu qorowote.

Kagee garinni mama afammanno? Geesha mageeshshiho? Qacette leellanohu maati? Giddonni hige duu'me leelannosi maatti? aannaanni noohu daratte daratteho maa ikkanno?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni aleni lelanohu su'mi maati? isi mayira xaqamano? iso hito aaine woronniho?

Hagiirr - aamma Qaali-suude saleedu aana Qaali-suude Xaadisa borreessinsa. Beeddaru me”e kifile rosaanchooti? Isayyo Borreessa horoonsi’nikkinni gantoonniri maatiro kulannoehu ayeeti? Dukkani mamira hadhu? Qaaqqo may’ra wilitanni no?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? bettu kuni wayi aana maa asanino? mayi aana offole no?umoho maa wodhe no?

Leellanno manni maa loosanni no? Angansa amadinori maati? Me'e mannaati loosu aana noohu? Mindanni hee'noonnihu murote su'mi maati? Mannu laalteenna midanni noohonso giddose loosanni nooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori manchu qoqowo gashshinohano lawanno rosu deerrinnino lophinoha lawanno isi ayeti mulisiri maati

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho dubbo lawanno baychi no

Nabbawate Albiidi Huwato OOlIIShShO AMAlA ArrA Biddissa Shiqqino niwaawe nabbawate umo assite caatenna sijaaru manchi beetti aana iillishshanno mitiimma kifilete kuli.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni seedu hijjarri ayiiho? iimma birixxette borro mayiittanotte?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? harrichu waa mamira duhinoho kuni

Xaphoomunni, qorophote mayimmanna horo afe loosu aana hosiisa lub jaddotenninna reyotenni ,uduunne ba”atenni gatisate ikkinota huwata hasiissanno, Misile aana la’inanni ooso magari uurra uurritino?

Kuni qaqi umosi bifise muxe woyi umosi sesisire calisi uure nootana leelanta seekine buuxana huwata dandinemo Dani gari heerano yaate?

konne bayicho rosaano mittimmatenni gamba yite roso rosanno mine ikkanna, baalanti rosaano ofolte nooha ikkanna, hattono mittu dani uduunne uddidhe leetanno.

Qaalu Seesi kiiro Dana Geewote Kiiro Geewo geeweemmo garita Weeddote Kiiro Boolle Yetteri warita Eli yuummoro Fichohu Fiissi warita Maassi’rummoro Yoti Takilu warita Elannohena hayya.

hayilanduwa lastikete loonsonnita ikkitanna tinino loonsi wote ma horo uyitanno gede loonsonni? horo uyituhu gedensanni wirro horonsi'nni gede assa dandinaanni? Hittonni dandinann?

Kuni leelanohu mito halalado manu gamba yaano dariga ikkasi leelishano lawishaho sidamuniha gudumaale yine adha dandinnani kuni darigi babaxino gambooshirra daga gamba yite ayaana'nisa ayyiirissa dandiitanno

duucharicho usurre mimmitu aana worroonniri giddo iimaanni haqqe usurre worre hee'noonniti tini haqqeno duumonna waajjo kuula afire burritaamo ikkinorinni usurroonnite

Beetu addi addi yanaasincho uduunicho horoonsire loosanni noori maati isi mule noo addi additi maashinubba uyiitanno horo maati mulesi leeltanno muro hiitoote

kuni bayichi minenna gallanni mine ikkanna, kuni minino lowontanni biifado ikkanna, hattono mineho uddisiinsoonni maggaaraji addintay biifadoho, danasino waajjonna kolishsho amadinoho.

Shiqqino niwaawenna malaatu afii amado kaima assatenni babbaxxino suudinna amado noonsa rosiishshuwa uyinoonni Shiqqino niwaawenna malaatu afii amado kaima assatenni.

Kuri manotu udirino udunina angasara amadino sikuwa maa xawisanote ? Kuri manoti mamira hadhani nooret? Kuri manotino noo darigi mamati

Itophiyu Malaatu Afii Roso Konne maxaafa batinye rosaano horoonsidhanno daafira qorowotenni amada hasiissanno Itophiyu Malaatu Afii Roso Konne maxaafa batinye.

Qaallate Xiinxallo Konni rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla, qaallate giddo afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno.

Waajo kone faayya kaameella afirinohu mannu kiiroteni xibbu minini kiiranni manni callu heerano zoonate qooxeessira iso duucha woyte mootimmate massagaano anga anfanni.

Misile sasete giddo la’inanni wogate uduunni mayannara uddi’nanni- horo xawisse Misile sasete giddo la’inanni wogate uduunni mayannara uddi’nanni- horo xawisse.

mannu yannilicho ikkitino garinni gaashe ga'nanni nooha ikkanna, tenne gaashe gante kuma addinni fushshitanno maashine su'mi maati yine woshshinannite ?

tini misile maa xawisano? kuuni manu hitoho? manu maa udirinno? maa amaxino? insa kiiro me"ete ?manuyihu akkatu maa leelishano? umoho maa wodhino ?badhensani marichi no?

Babbaxxitino yannara woy garinni dottoru(akimete) hajajonni dhibba gargadhate kaa’litanno xagga uyinanni Babbaxxitino yannara woy garinni dottoru(akimete) hajajonni dhibba gargadhate kaa’litanno.

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitine la’ini geden- saanni misillatenni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni uuyye.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu konni su'mi ayiitti? mama nooho? maa assanni afammanno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowicho ofollinanni bariccimma nooti leeltannoe mayinni loonsoonniteiika

wayi ha’ranno doogga cufanno Duunamino bushshi wayi kofamanno darguwa mulenni wo’mitanno gede assanno Tini mannu kalaqino bushshu hoshooshama lowo geeshsha batidhino- ikkaserano aleenni xaphoomunni Manchu beetti heeshsho aana lawo jaddo iillishshanno iillishshannino.

tini misile maa xawisano? kuni bettu maa la"ani no?anga hito asire no?maa uudire no?maa qoodhe nobetu gulichi aana me"e kiiro no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kinnamenna dubbaamme baatto giddonni hige lolahanni noohu maatti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini intanni sagale labbannoti su'ma maati

Amanyoote agadha hooga mannunniwayinni baxxinanni gede assatenni aleenni assootu uurrinshuwate ikkiro higgeten- Amanyoote agadha hooga mannunniwayinni baxxinanni gede assatenni aleenni.

Kuni makiinna hayishinnanni dariga( laabaajjote) yine woshinnanni. Kone dariga hatto makinna xuree'nanisa hayishidara daganno woyi abidhanorira hasisano garinni owaante aate qinabinori hasidhino horo uyitanno

Qaallate Egenno Reekkisaanonna Amadisiisaano Qaalla Biddissa Woroonni uyinoonni lawishshi garinni reekkisaanonna amadisiisaano qaalla horonsidhe aante shiqqino coy fooliishsho giddo fano darga wonshi.

Mininna dubbu saada tini saada heedhannohu wayi giddooti waa minensa sagalensa hattono heeshshonsa waa assidhe heedhanno sadaati tini saada danchate

hiitto biifanno mineeti mayni qixeessinoonniho aye minino mineeti giddo nooti wombarrate dana waajjjuulle maatiyya ? mannu isi giddo goxanno? adda biifanno mineeti.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri cala cala yaannori maaho horoonsi'nannireetikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biira ikkanna kuni biirino anganniho agattote giddo mittoho yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori giwirinnu saada ikkitanna tini saada lowo horo uyiitannote yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beetto qaaqu anga maa qodhite? ise maa asittanni nootte?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni danna haanju maatti? isi giddo hiitto manni noo?

Hanni xa Coyi’ra niwaawe nabbawankera albaanni sai barra nabbambummo niwaawe umo qaagisannoehu ayeeti? hanni xa niwaawe nabbambeemmona maxaafa’ne fantine Rosaano qixxaabbini?

Wogate daga addi dandoonna egenno agarate kaa’litannohura Wogate daga addi dandoonna egenno agarate kaa’litannohura Wogate daga addi dandoonna egenno agarate.

Ama'note basera umiseti uddirate umiseti ea fulate wodhonna seeru noose konne mannu seekke affe uminsanni agadhano gari baxisanoho lowontanni waajore uddi'nanni barra hattono agadhe uddirano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuni hijjari mamiho? Mayi loosamminno togo ikke?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? kaameelu danni hiittoho? aanasi noori maatti? badheesiinni hige mayi noo?

Abbebe Biqilihu Aliyye ragaanni kiilo meetire xeerti’re hee’ranno olla Dannawaho baxxino su’misinni yinanni bay- icho ilamino Abbebe Biqilihu Aliyye ragaanni.

tini mirte marichi mirteeti? tini mirte manchi beettira mayii horo uyiitanno? tenne mirtehu danise hiittooho? tini mirte mama afi'nannite ?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni hiiko qarqaraati woy ollaati

Borreessate Bude: Taxxeessu Malaate Qummishsha Taxxeessu malaate horonsi’nannihu: aante afi’rinore hoode hoodete borreessate, coy fooliishsho giddo taxxi yinanniwanna barra borreessinanni yannara aganu barritanna diru kiiro badateeti.

La’inanni misilla giddo garunni baatto loonsanni garinni loosamino irsha leellishshanno misile kiiro aana noote La’inanni misilla giddo garunni baatto loonsanni garinni.

Tini dubbu saada widira gaamantanota ikite baalu ganba yite waa aggani leeltanota misilete seekine buuxo asinoomo gede xawinseemo yaate hendani.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aantanno xa’muwa adda woy kapho yitinanni “adda” yitiniro mayira yitinoonniro korkaata shiqishshinanni hattono “kapho” yitiniro mayira yitinoonniro Itophiyu malaatu afiinni xawisse.

Rosiishsha Sase Konni woroonni noo xa’muwara gari dawaro dooratenni dawaro’ne Itophiyu malaatu afiinni Rosiisaanchi’nera leellishshe Rosiishsha Sase Konni woroonni noo.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? doogotte aanna mayi mayi noo isi?

Kone mine ama`note mine yinayiha ikana ama`note mine faarsasine ganba yite maganu ayiriynira yite faarsitani leeltano mannu gamu kayini ofole no.

Lukkuwu tene yannara eo abbirate shotu garinni kiire hee'nonni giwirinu loossa giddo amadame no insa quphi lowo geeshsha hasamaniti noohu itate.

Ikkirono, mittu xagi- siraanchi akimetewayinni shotu xawishshinninna xagisiraanchu umisi coyi’ranno afiinni uyinannisi daafira wodanche huwatanna loosu aana hosiisa hasiissannosi Ikkirono,.

kuni mini uduunni giddo gaamamanno goxate horora hosannohu maati yinanni uduunnichootiro xawisa dandaattoe? konni uduunnichi iima gannoonni qalame hiitto danite?

Rosaano konne roso ha’runsatenni mitte mittente fooliishshonni doorante fultino qara malaatta rosiisi’ratenni malaatu afii dandoonsanna egennonsa bowirsi’ransa agarranni, Konni woroonni noori giddo mitte anganni xawinsanni malaati hiik?

Ninke xaa geeshsha hambete sammi yine deammeenna ise wodahantanni mannu woroonni ikkitinona, ninke qachinke ooso ledo dee e’ne wolqa lexxine loosa noonke.

Kuni dargi ethiopiyu gido bifado darga ikana Kuni drigino inxixo parke yine woshinaniha ikana isino babaxitinoti hamata haqe afani dargati

Daddalu manchu beetira babbaxino horo aano aano horo giddo mannu dadalle umusi woyeese heerate ikko babbxinore afe heerate lowo horo aanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? su'ma maatti yaamanttanno? maminni daginno? loonsanniri maatti? danna hiittotte? mamiicho noo?

Nabbawate Albiidi Huwato OOlIIShShO AMAlA ArrA Biddissa Shiqqino niwaawe nabbawate umo assite gobbate baxillaanchimma mayinni xawisantannoro kifilete kuli Gobbate Baxillaanchi Woldamaaneeli Dubbaalihu Ilamishsha Sidaamu Wolaphonna Taalleenyu sharramaanchi kalaa Woldamaaneeli Dubbaalihu ilaminohu.

Itophiyu malaatu afiinni xawissinanni; sammi yitine nabbabbine sok- adhitinanni Itophiyu malaatu afiinni xawissinanni; sammi yitine nabbabbine sok- adhitinanni Itophiyu malaatu.

Kuri mitte daga ayimma xawissannore ikkitino wodate uduunnuwa muxxe jirooti Kuri mitte daga ayimma xawissannore ikkitino wodate uduunnuwa muxxe jirooti.

Ooso ilate balanxe maricho assa hasiissanno? Maate quwunni hoongiro makkinanni? Maate batinsikki afidhino horo maati? Hagiirraame maate hiittoota labbannohe? Shiqishaancho hasaawisenni macciishaanote marichi sokka sayissara hasidhinoha lawannohe?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu midanni noori maati kuni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori silkete. tini silke dawo'late, tuqu fincoranna hattono babbaxxinorira kaa'litanno.

Addi addi laalo ganbba asiine worre hee'nooni base leelishanori maati tini laallo uyiitanno addi horo maati ise afantano base hiitoote

Nashuutete Kiiro Faarote Kiiro Maasso maassi’ri hee’ri yite Be’ro waanje ollanna Manni amanna buxima Leemmichote ubbino Afoo gantanno beewi yite Mereeriti lamenti Meessi amanna durimma Leemmichimma subbino.

Itophiyu Malaatu Afii Roso foteno, mittu mittunku fultinanni bado badotenni boode niwaawe Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe, Baadiyyete ollii gawarete mini manni rosantino mimmito kaa’lantan?

tini ceicho ikkitanna, heedhannohuno haqqete aanaati. ceicho tini sircho sa"annohu quuphe qalte, qaltino quupheno babbaxitino hayyo horonsiratenni lowo barri gedensaanni darte fushitanno.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuri barcima maho xaqantano? mayini loosonite? daase maa labano? myi anna woroni?

Kunni seesaho buudhinnanniha ikanna konne buudhanohu roore anga seenne ikanna buudhinnanni dargino suumete. Konne buudhinnannire mannu duucha woyite ikikinni babbaxino loosira haro woyiteetti.

ela Taqa Looseemmo a soora eela Rosaano techo ikkitote aantere Rosaano tenne qaalla giddo seedde la’neemmo, mittu coyi giddo noo borreessantinno coyishiishaano qoonqo ikkito aantetenni xawinsanni yannara kulannoehu ayeeti?

Rosiishsha Lame Aante noo qixxe aana hasiissanno taje wonshatenni kifile’ne giddo miil- la’nera Itophiyu malaatu afiinni shiqishshe Rosiishsha Lame Aante.

Kuri saanete aana noori gora yaamantanno muro woy laalo ikkitanna iserano lowo horo noose lawishshaho itate, babaxitinno agatto loosirate woleno konne lawannorira horonsi'nanni.

Qolchansho jeeffanno darga gamba yiinohuno ikko mine minesi hee’re raadoonetenni macciishshanno manni egennaminohunna hatte yannara ejjeettichu dodaanchu Waami Birraatu qeelanno yee hede agare.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori foonchohonna daa'atanni noo beettooti. kuni foonchi galgalatate kaa'lannonkeho.

Manchi beetira lobote noogeesha hasiisanori sasu coyi no kuri gidonni sagale mununna udodano ikanna kuri sasunku gidonni udano mayi horo afidhino?

Kuni uddinani uduuni loosaminohu mayiiniiti isi sunte hee'nooni base hiitoote kuni uduuni leelanno basera leelanno hijaari minaminno gari leelishanori maati

Tini misilete aana loosani nooti motoorete goomi baeena titire loosani nooha ikanna tene motorrete gooma woyi kamandaara bidi asani noota la`neemo.

Borreessa coyshiishamaancho qoonqo, lame ikkite hoode hoodete daggurooti? ayeeti? Borreessa Rosaano, hanni wole konni albaanni la’ne sa’noommore duu’rantino qoonqo lainohunni qaage kulannonkehu ayeeti?

Iillitinosi lowo jaddonni xagisi’rara Ingillze ha’rinoha ikkirono Xagi- si’rate gedensaanni wo’munni wo’ma dihurino Iillitinosi lowo jaddonni xagisi’rara Ingillze ha’rinoha ikkirono.

Kuni mati yiinumoro saada ikase bundhana iseno siitise leedo nootana tin saa Dana biifado ikasena waajona koolisho Dana afidhinota ikase bundhemo?

Wogate dagoomu dhagge, egennonna biinfilli agarame ilamatenni ilama sa”anno gede assate Wogate dagoomu dhagge, egennonna biinfilli agarame ilamatenni ilama sa”anno gede assate.

Hijaaru aano horo maati konne hijaara loonsoonihu mayiiniiti aanasi buurooni qalamete dani leeshanori maati mulesi leellanno farashu dani hiitooho kuni qooxeesi leelanno base hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro kulittanno garinni maa asi'nanni? Woroo misile maa amadde noo?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni haqqicho tini shembe mayra yitinoikka maa afidheetikka

addi additi sagalete dani nooha ikkanna ashshagante faabirikunni daggannota woye supperimaarkkeettete mirte yine woshshinannita ashshange worroonita duucha kuula afidhino borronni no

Kawiichchi kaayiini rosu mini kifile ikkitanna rosaano baalantti heeshshi yite boreesidhanni nooha ikkanna rosiisanchchu kayyiinni waajjo gaane uddire uure no rosaano kaayiini biccanna kuulamma uduunne udidhe no

Isayyo Borreessa Biddissa Tenne fooliishsho giddo uminna layinki lamalara qixxeessootto kiiro so’ro taashshite qolte borreessite ka’e kifilete huuro gotti assite nabbawi.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori murote aana noo laalo tayiise adhanni noo manchooti. tini muro intannite.

Kuni dargi babaxino udunichin bifinsena sesinise woron darga ikana babaxino jilirano dancha darga hadirano mannira qinawino qixawino dargati yinne huwantemo

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori beetu mayi aana ofolle nooikka maa la'anni nooikka

Mannu heeranno yanna gidoonni umisi sagale qixeesate yee uulla loosire gide wixire sagale iilishirano kunni manchino Kone gide masanni afamano?

kuni shiimu qaaqqi umo hiitto asse mudhino? konne umo mudhinanni dana maati yinanni? kuni qaaqqi uddire noo uduunni dani hiittooho?

Jawa uurrinsha ikkittanna tene base seekkite loosino mootimmano ikkitto mitu halanyi lowo geeshsha yanna ee jawa woxe baate loosisinoha adhe biiro assirino garati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori babbaxxitino dani laalo intannitanna hattono babbaxxino garinni horoonsi'nannita leellishshanno.

Muro uyiitanno kaa'lo maati muro giddose afidhino addi addi horo maati tini muro afantanno addi addi qoxeesi leelishannori maati mule noo huxxi aanno horo maati

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? maanu kuni maa asani nooho ?albansanni marichi no?

Tini misilete aana la`nani heenomoti gitaare woyi kiraare yinaniti muuziqu uduuni giddo gaame horonsinanita ikite danase duume dancha gege ikite no.

Atara kone atara gate ikko babaxitino basera kaansena fulanoha ikke manaho kayiini itate daaqate babaxitino horo aani sagalete widira gaamamano.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni koate lawannnorichi maati danasi bicu kuuuli noriichi maati

Konni daafira mittu malaatu afoo rosanno rosaanchi tenne akattanna mac ciishsha dandiitannokkiri bude hanqafannoha malaatu afoo horoonsi’rate dandoo bowirsi’ra noosi, yannara maricho assa hasiissannosi?

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiissinannite ise? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaari aannonke horo galate daddalate loonse gunde kira aate.

konne darga noori hodhishsha ikkanna, kuni hodhishshino mittu bayichinni wole bayicho ha'rate horonsi'neemmoha ikkanna, sasu kaameeli leellanno, hattono badhensanni haqqe no.

Anfummonte gede gobbanke Itophiyu batinye kalaqamunni baxissan- darguwa, wogatenna dhaggete donna noose gobbaati Anfummonte gede gobbanke Itophiyu batinye kalaqamunni baxissan-.

Sooralena caameera soorale barra arisho agani woyi adhitani hose hasjsha caabicho uyitanota ikite leeltano caameru kayini gobba wore agureena ikire haaranoho.

Gallanni mine ikko daddaline hee'nanni mine loosu biirono ikko babbaxxitino hajora loonse worranni minara ayee woyteno telanihu waalchu hasiisano cufanu yaate.

misele tenne aanna noo maani seenu alibaanni hige mittu danni udanno ,udire, anga xilla amade, nooreti. insa badheenni hige labaluno mittu dannire udire nooreti.

Mancho loosanni noori maati angasenni amadse noori leelishanori maati mulese noo uduuni su'mi maati ise noo mini woyi hijaari hiitooho

beetto lekkasera waajjonna boora kuula afidhino ko"atte wodhite dancha ge biiffanno minxaafe aana uurrite qolteno biinfilleho wodhinanni bixinxira lekkasera wodhite noote yaate

Kenne gargadhate assootira umi qaafo qorowo assate Kenne gargadhate assootira umi qaafo qorowo assate Kenne gargadhate assootira umi qaafo qorowo.